Galamsee nim maa gba n boŋo bi toorila kom paɣa so n gbubi laa ka toori kom niŋdi di puuni paɣa so gba zaa bɛ o luɣuli ka yɛ liiga reed ka kalɛs bɛ di puuni ka gba zaa gbubi ŋmani ka paɣa so gba zaa baɣa o luɣuli ka dab shab ʒɛ nimaani diri fiila

Duu n bɔŋo duu maa pɛɛnti la pɛɛnta piɛlli ka ninsali nima zoo pam nyɛ dabba n ʒɛ duu maa ni shɛba yɛla liiga piɛla ka yino muɣi o maŋa zaya ka yino zaŋ o nuhi labisi o nyaanga.

Bi bela jiŋli ni ka chaŋ rukuuyi ka doo so yɛ liiga piɛlli ka bɛ voli maa puuni ka paɣaba sani maa gba n bɔŋo ka bi chaŋ sujuud ka bi yɛ liiga kalɛs kalɛs ka shɛba gbaya ka bi za sajaada nima zuɣu ka bilidin maa puuni shɛli ŋmaagi ka mali voya.

Daa paɣa n ʒiya ka o suhu paligi pam ka kohari chinchina ka yɛ ɛpron ka gbubi foon o nuu ni ka nina nyaɣasira ka o gbaai o zuɣu poni ka teegi o nuwa ka kohari chinchina chinchina maa mii shɛŋa nyɛla vakaɣa biɛla dinni

Shab n ʒi ʒili paɣasara n nyɛba ka zaŋ yɛri n niŋ bi naba ni ka piri namda ka so yɛ liiga vakaɣali ka ʒi bini ŋun bɛ o luɣuli zuɣu maa gba yɛla kɛntɛ ka ʒi bini ŋun gba pahi o zuɣu maa ka o gba peenti o ningbuna